resitora twagiyemwo baduhaye isahani iriko amafiriti, ifi iyo fi ikaba isharishije poivro urutomati hakaba hariho n'indimu kuruhande ndetse na mayoneze.

Uyu n'umurima w'ibigori mwiza uteye neza uhetse ibigori bikiri bitoya bitarakura cane bifise amababi meza biboneka ko wagiyemwo ifumbire nziza kandi yizewe.